Shikuru bihi mini nɛsi nima n zi sambani ni nɛsi nima maa puuni so nyɛla doo o yela liiga buluu ka so jinjam yɛlo o nyɛla ŋuni gbubi shɛriga n chibiri shikuru bila nɛsi nima maa puuni so nyɛla paɣa o zila kuɣu zuɣu.

duu ŋɔ puuni kundi nim nyɛla din piɛ n piɛ n tam tam boksi nim ŋɔ puuni teebulu nyɛla din ʒɛya ka kompiuta nyɛla din tam teebuli maa zuɣu kamɛra gba nyɛla din bɛ teebuli maa zuɣu n ti pahi tangali mihi gba zaa biɛni buku nim gba zaa pahaya

Niriba ata n ʒɛ kom puuni ka ʒiri ʒiya ka sheba gbibila kabaji ka be nyaanga n doli ban ʒiri ʒiya ŋɔ bɛ zaa maa puuni tihi nyɛla fin kongili ba.

Salo n nyɛ bin be du'viɛli ŋɔ puuni ka nyɛ gbampiɛla ka sheba ʒia ka gbibi peni n sabira ka sheba ʒia ka kpa iya fooni ka sheba nyɛ bin gbibi kamara nima n ŋmahara duu maa nyɛla du'sheli din viɛla ka laati be di zuɣusaa .

Zamaatu n nyɛ ban be daadibu duu ŋɔ puuni sheba nyɛla gban'ʒehi ka sheba nyɛ gbansabla gban'ʒehi maa puuni Sheba nyɛla bin zaŋ nyɛpobrigu zaŋ pobi o nyee ka ye liiga dozim ka so jinjiɛm sabinli.

Nirina n nye ban be bɛ yiŋ dundoŋni sheba nyɛla ban ʒia ka sheba ʒi zuɣusaa ka bihi ʒɛ m baɣaba doo nyɛla ŋun bɛ bɛ puuni n ʒin tabi paɣaba ayi ka du sheŋa ni bini be maa nyɛ dukpila n ʒɛ m baɣiba.

neesi nim n bɛ duu ŋɔ puuni lala duu puuni maa a ni nyɛ bin zaŋ mashin kpara n yuundi o daa laafee zuɣu ashibiti maa puuni nyɛla din viɛla ka laati suma ŋɔ bɛ di puuni ka di nyɛla bin zaŋ binyɛri shɛli zaŋ kpa bari ŋɔ maa nyɛla kom ka bi kpiaro

A shibiti duu puuni n boŋɔ ka barinim nyɛ ban do di puuni shɛbɛ yɛla liiga vakaha ka shɛbi ye liiga a piɛla a shibiti duu maa puuni nyɛla din viɛli pam ka salo shɛbi ban lihiri bari nim maa ka bɛ gna nyɛla ba bɛ bɛ yunifom nim puuni ka di nyɛla zaɣi viɛli

Niribaanahi n zaya ka shɛbi yɛ liiva zee shɛbi nyɛla ban lihiri tabi ninani niri baa nahi nyɛla gban piɛla ka nyɛ ban ze tingban piɛli zuɣu bin ze shɛlmaa di nyɛla din viɛla

Salo n nyɛ ban ʒɛ sambanni bɛ ʒɛmi maa ka sheba gbibila bidibina ka sheba nyɛla bin bari wari ka takawiya toba bɛ nyɛla bin ʒɛya maa ka gbibila jangbina jangbina maa nyɛla bin za tingbanni.